Epikipiki bagisiire mumuchanga ku mabbali age'nhandha ghaligho omusadha avaire abyambalo agirambaire okumpi nayo.

Ekyalani kiriku omutunzi. Ali kupima nolukooba olupima engoye. Owe kyalani kya masanalaze

Abaana bali babiri bali kuzaanha omuzanho ogwe kika ekyo mweso. Omughala oghundi avaire olugoye oluliku elangi ya color ya kakobe owundi olwa...

E sapatu dhili ibili nga dhili mu laangi ya bendera ya Uganda. Laangi eyo eya kyenvu, nhe ey'akasaayi nh'endhirugavu. Ghagati ghaayo nga ghaligho ekinhonhi ekya ngaali.

Omusaawo ali mwiraliro no mulwaire. Omusaawo ali kusiba akawero ku mukazi nga ali mupima omukono.

Abaana abasomi bali mu kibiina bawanike emikono balikwenda ba balonde bairemu ekibuuzo

Doctor avaire eitagho elye langi endheru nga ataire nha koma akapima kunkoto.

Enkembo ekika ekyengeye, eyemereire ku muti omukalu munsiko aghali ebibira.

Enhimiro ya dhuuma. Dhuuma ali mu laangi ya kiragala. Era munhirivu bulungi, ali kweyagala.

Omusaadha alikuloba ali ku nhandha agemye eirobo ali kumaadhi, ali mulala avaire ebirugavu.

Oluguudo olweitaka nga lulibita wagati kukyaalo. Kumabbali galwo kuliku ebigogo n'emiti emisimbe. Oluguudo lulimu n'ebikonko.

Omusaadha agemye eisimu, bwagya ali ku nhiga availe esaati eyemyalala, agemye eisimu mu ngalao dhe.

Enoni dhiri ibiri, dhiri mulangi endhirugavu. Badheeta, Mpa Abaana. Dhili kulya mukibali, mu isubi lya langi ya kiragala.

Abantu bali babili bali kwanika mwaanhi. Emwaanhi edhindhi dhikaze, edhindhi dhikaali kala bulungi. Bali ghaka ghaibwe, omuntu omukulu nh'omwana omuto.

Abaana bali bataanu, n'ebidhomola kumutwe. Akulembeire, alina akagaali, kaliku ekidhomola. Bava ku maadhi kunsulo kukibali.

Omukazi ali mu nhimiro. Ali kudhuba eisubi, bwaigha n'engalo. Abeese omwana ku mugongo, n'ekitambaala ku mutwe.

Entulege eyemereire mu kibira, esogheire enkoto ya ghanika nha matu. Eringirire eri kwetegereza.

Omwana omuto omughala ayemereire okumpi n' amandha gebabunze. Kumabali we waliwo emeza. Einhuma eriyo abasaadha babiri na kaana. Abasaadha batiame ku benki

Omukyala yetwise kumutwe gwe ebaafu mundha mu baafu mulimu amasoghani nh'ebikopo yesibye ekitambala kumutwe gwe.

Waliwo ebimuli bingi biri mulangi ya bululu ne ndooki eri kubyezunganiaku

Emotoka eri ku kyaalo nh'omusadha alinha akagaali abeese amatooke bali'guza ogh'emotoka

Omusaadha omutunzi owengaito alikutunga engaito ekika kya sapatu. Waliwo ekika kya pink ne ndirugavu

Omusomesa ali kusomesa, aghandhiise ku lubaagho ni kyooka omweeru. Omusomesa availe e saati ndheru nhe skirt endhirugavu. Kumeeza kuliku calculator nh'ekitabo.

Omwala ogwa maadhi guli kubita ghagati ogha mayumba nho lukomera, abakazi bali gusenhamu amaadhi.

Engoina eri wansi kumabali ga maadhi eyasamirire era wainuma waayo waliwo eisubi eri mulangi ya kiragala

Abatunzi abe byo kulya kunguudo, bali kutundha ebyokulya nga babibisa mu madhinisa gabasi ghedhemerera.

Omukazi omuzungu owe nviri endhuke. Ali munhimiro ya dhuma, dhuma asogheire mwali kutambulila.

Omukazi yetwiise ku mutwe gwe, aka bucket, akalobo akeeru. Mu kalobo ghaigulu kuliku ekisandhikiza ekiliku enhaanha, munda mulimu amandhaazi.

Abasambi abo mupiira bali mu kisaawe bali kuzaanha omupiira. Aye bali kusamba bubi

Omusaadha alina enkufira endhirugavu ku mutwe, agilinziza einhuma. Ayemeleire okumpi n'olutindho olwenkoba. Avaire e gyini eya...

Ekinonhini ekya Uganda kye beta ngali nga kili kutambula ekigere ekindhi kiri innhuma ekindhi kili mberi.

Omusaadha ali vuga kalakita, nh'omukazi agemye ente ibili. Dhili bita okumpi nhi kalakita.

Sumbusa omusiike bamutaire ku lusuniya olulimu langi ya bulu

Omusaadha nga ali kuzanha omuzanho ekika kya dhuru nga avaire omudoozi ogwe langi endheru.